I cal man waneno gunya acel mo ma ongwado yat kun nongo woto ki camo pot yat man gin bene gimaro camo kwai yadi madwong adada dok pol kare gimaro bedo iwi yat ka ma nongo giyenyo nyig cam madwong macalo nyig yat.

Lutino anyira ma gua ki idog kulu dak waneno ni i kingi ti ngat acel ma oruko kor bongo makwar gin guyeyo jeriken i dak gitye ka wot i gudi mo dak waneno i teng gudi-ni ti lum kacelo ki yadi ma ti ka dongo pol kare-ni tic gang kwako kor lutino anyira

Dano ma gubedo iyeya mo ma nen tar gitye i dye pii nam romo bedo ni gin giti ka mako rec onongo gin giti ka ngolo nam man nam konyo adada pien pol kare dano gityo ke i yo mapat pat i kine aye nongo pii konyo paci magegi

I cal man waneno jami lengo madwong adada ma gitye ka catogi na i kine aye tye latuny ot bab me lwok ki jami mukene bene yubu lengo obedo gin ma pire tek ma mito wagwokko lengowa pien-ni ka pe two makowa

Aneno laco man matye ka ngwec i pikipiki matwonge obedo kwar kwar dok laco man oting dako mo i ter pipiki en bene oruko helmet i wiye elmet man konyo weko ka inong awano, awano pe oo i wii aneno bene ni ki nget gin tye coo aryo maguruko bongo matar.

I cal man waneno cal rii aryo magucung i gudi rii obedo lee lum ma ngute bor dok tyene bene bor, yen gicam kwai pot yat mapat pat dok pol kare dano maro nenogi gicito i game kanenogi.

I cal man waneno jo aryo ma gubone ki bongi makwar ma gitye ka kwayi dyegi dyegi pigi tek adada pien gikonyowa ki ringogi mamit dok laa ma mgeg-gi pol kare dano tiyo kwede me yubo jami madwong ma ikine aye tye bul

Dako mubedo abeda ma woto ki tedo ki gin ma kilwongo ni gas en bene oboyo wiyo en tye ka tedo i ot tedo ki gas mit pien weko dek cenk oyoto dok nongo itye ki kero me dwoko kero pa mac meno.

I cal man wano latin kwan mo ma obedo abeda kun nongo woto ki kwoc latin kwan ma bedo wai iwaci en tye ki diro i kwoc i cinge bene waneno ni en oruko gin cing ma tye ma bulu dok leng.

Dukan cat madwong adada ka ma waneno ni dukan acel ki ryeyo i iye kret coda madwong ka ma mukene tye blue ki mukene bene tye makwar idog ot acel wanreno ni tye mutoka ma ki paking dok inget mutoka meno tye jereken ma kiryeyo

Lutini ma gitye i ot kwan dok waneno lutini man gubedo i wi kom ma kiyubo kibao kwan pire tek ada pien ka dano kwano weko anyimmi bedo maleng lutino man gibedo calo gitye ka goyo cel ka ma gucako wero celgi woko.

Co aryo ma gucung i dog ot kanya waneno ni ngat acel ti ka gudu otok ma oruku i wiye gin bene guruku kobongo eto korgi ti ka nen ngat acel oruku kobongo matar ngat acel oruku pyer bongo matar dok ngat acel oruku pyer bongo macol

Kic ma tye ka ywayo moje ki i kom atura ma kala kome bulu kic pol kare gilima atura me ywayo moje man pien moje eno ni konyogi me yubu moogi moo kic lim adida dak pol kare dano maro camone jo mukene bene tiyo kede me ketone iwang bur

Laco mo oruko otok ma green obedo i wi pikipiki ma kwar twero bedo ni ngat man en tye bodaboda dok waneno ni i nge en tye dano mapol ma gucung acunga gin gitye owang nyonyo ma giwango kwanyi nyonyo mapatpat ma i kine tye iye doggola

I cal man waneno lee lum makilwongo ni ijuki magugure madwong adada jugi obedo lee macal ki dyang ento gin tunggi cel dok ogom gin bene komgi col jugi ger adada dok pol kare dano cito idigim kaneno gi.

I cal man waneno dako ma obedo iwi kom oruko baongo macol kun nongo tiyo ko nyonyo pa munu ma kilwongo ni laptop polkare dano tiyo ki nyo nyo pa munu man me timo jami madwong adada ma kwako gangi ma meg-gi tic ma meg-gi ki yor kwo ma meg-gi bene

Latin awobi ma tye ka wot ma oruko kor bongo macek ka yaka long waneno ni en bene otingo gino mo i cinge ka yaka acel obyelo i ngeye romo bedo ni en tye ka cato jami man ma en otingo ni dok waneno ni mutoka mo tye ka ngwec i dye yo.

Kic ma tye ka toto moce ki i kom atura maleng adada kic pol kare gitoto moce man dok gitiyo kwede me yubo mogi moo kic lim adada dok dano maro camone kitiyo kwede bene me timo jami mapatpat ma kine iye tye ketone iwang bur.

Mon ariyo ma gubedo kacelo giti ka tic ki nyonyo pa munu ma kilwongo ni laptop bedowai gin giti ka leyone aleya dak dako acel oruku bongo macol ki yaku acel oruku bongo matar pol kare dano gitiyo ki nyonyo pa munu man me timo jami madwong

Lco mucung idog pii namumo dak bedo wai ti nenone anena pol kare dano gimaro ceto i dog kulu ka timo jami mapat pat ma i kine aye ka tuku i kweyo ma ogure ma kilwongoni bic dak gituku kai tuku mapat pat ma i kine aye ti gweyo odilu tuku ki kweyo ka yaka mukene

I cal man waneno meja ma wiye col dak i wi meja man tye ki kobo kacel ki gin acama ma mit ma kilwongo ni donac ma kiketo iwi pepa mo dak ki inge waneno wang ot matar adida

I cal man waneno ngatomo ma tye ka nongo kony me yotokom dok daktar muroko roc icinge tye ka tic ki libira me tucu bad ngat man yotokom pire tek adada pien konyo weko wari iwi lobo man dok ka komwa lit mito wacit i ot yat.

I cal ma waneno yeya ma kiryeyogi madwong adada i dog pii yeya ma kitiyo kwede me ngolo kulu ki bene jo mukene gitiyo kwede me mako rec waneno bene ki i dog kulu tye dano madwong adada ma i kine tye laco mo ma oruko bongo matar.

I cal man waneno lutino kacel ki mon madwong ma gua idog kulu ka jolo pii dok guyeyo jereken iwigi icing latin me agikini waneno ni bene ni en omako koc ma gurin dok bedo waci gitye ka dok gang

Dyangi pur aryo ma gitye ka wot dok tungi bor dok tar pol kare dano gwoko dyangi bene me pur dyangi pirgi tek adada pi pur pien gin gikonyo giweko pur bedo yot konyo weko pur tum oyoto pi meno dano bene gwoko dyangi me pur.

Waneno dano madwong ma gitye idog nam dok ki idog nam man waneno kweyo ma ogure pol kare dano gicito inam ka mako rec dok ical man waneno ni dano gitye ka mako rec dok gitye ka tic ki goli.

Gunya ma tye ka wot i ngom gunya obedo lee lum ma kome ki yer ibe tye dok fece col cinge bene nongo gwar pien pol kare gibedo ka nwedo yat mukenen bene gibedo ka ma obedo godigodi.

I cal man waneno dyangi angwen ma tungi bor dok gitar ma gitye i di bunga ka camo lum dyangi ki gwokogi pi ringo ma meggi cak ka celo bene ki cet dyang ma gitiyo kede me fuyu ot

Tuku tekkom ma kilwongo ni ragbi waneno ni dano madwong ti ka tuku tuku man dok itwng bar ma giti ka tukune-ni wanenoni mutaka tye ki ryeyogi ma pol mutakane gitar tar waneno bene ni odilo man giti ka tuku kede-ni kume obedo tar dak olutte calo pai pai

Co aryo ma giti agweyo odilo ka ma ngat acel oruku bongo macol ki ngat acel oruku kor bongo ma bulu iteng bar man ma giti gwe iye odilo-ni uneno yadi ma dwong adida odilo obedo tuku ma mit adida dok pol kare dano Maro nenone

I cal man waneno kic ma gugure i bong ma ki yubo ayuba kic gimaro bedo ka ma wo pe iye dok ka ma ceng pe romo o iye mo kic mit adada dok kicamo ki mugati.

I cal man waneno rii adek ma gucung cok ki luwotgi ka yaka acel ma tye i bor piny rii obedo lee lum ma bor adada dok tyengi boco gin kono gimaro camo pot yat ma lanedde pien giromo o iye pol kare dano culo me cito idye game park ka neno lee man.

Mego mo kacelu ki latin tye ka lwoko cingi i ot lwoko cing obedo gin maber adada dok pol kare mito walwoko cingwa

Dano madong ma gitye i dog kulu dok jo mukene tye i pii ki yaka muken gitye i dog pii dok waneno ni yey mapol kicanogi i dog pii meno waneno bene ni tye yo mo ma dano tye ka wot iye dano gicito i dog pii nam ka timo jami mapatpat ma i kine tye iye mako rec.

Co ma gitye i adwol dyang ka ma ngat acel oruko kor bongo matar dok bor ki mukene-ni guruko long bedo wai gimito mako dyang man.

Mon ma gubedo abeda dok gugure ka mo waneno bene ni pol mon man guboyo ye wigio twero bedi gin cilam mon cilam pe giye ni gubed ta nyutu yer wigi nyo pat komgi ki dano pi meno pol kare gin guruku bongo maboco ma kilwongo ni vel

Lutini ma gugure ka ma waneno ni i kingi tye angira wa ki awobe bene waneni latin awobi acel cwinnye yom dak en ocung ki tyene acel ka yaka mukene gugungu agunga i bor piny bene wa neno en latin acel mo mugungu bene agunga eto oketo cinge ingeye